Ethano ota li ulike oondunda dhokukala dhili pomiti.

Omatama goshiwambo ohaga mene uuna omvula yaloko nawa. Ngele omvula yaloko nawa omatama ohaga tiligana nawa opo gavule okutonwako komiti opo gavule okukalandithwapo nenge gakaliwepo.

ondundu ndjoka onene moNamibia hayi ithanwa omatakote ndjoka haku hakutiwa ondama ya matako.

Methano muka otamu monika omusamane ta pulula, ta pulula neshina lyo shinanena.

Efano otalyu ulike aantu yeli moshikunino shiimeno.